Zaham kohabu shee ŋarim piɛlli nyɛla din ʒɛya din gabisi kala zaɣ dozim n ti pahi zaɣ piɛlli ni zaɣ vakaɣali ni zaa ʒiɛ ka zaɣ sabila sabi pa dizuɣu ka paɣa zaŋ o nuu tabi o tiɛnga ka zaŋ o nuu n pa o puli zuɣu ka yɛ liiga boɣa bihi din nyɛ zaɣ ʒiɛ ka zahama bɛ gbambihi ni ʒɛya

Namda nim balibu balibu namda nim ŋɔ kama nyɛla zaɣ piɛla shɛŋa zaɣ nuɣso shɛŋa zaɣ dozima shɛŋa zaɣ vakaɣa n ti pahi zaɣ sabila namda ŋɔ nim luɣuli zuɣu bi kpabi kpabila napkiin nim n panpa taba ka di luɣuli zuɣu bi to katawiya zaɣ dozim n yili namda shɛŋa

Tumtumdiba nyɛla bin bɛ tuma ni shab gbunila pingaas nima shab kuya ka shab gbubi soofiya nima ka doo nyɛ ŋun yɛ liiga zaɣ piɛlli n tam kunikuni zuɣu ha ka baaji sabunli bi luɣuli ni ha mo maha nyɛla din ko n giliba ka gbambihi bɛ ko biɛri ŋo puuni

Siliimiin Paɣi nyɛ ŋun la lamusi n so jinjam ʒee ka ye liiga zaɣi vakahili gbubi dirigu o nu dirigu nuuni ka gbubi kopu o nu zaa nuuni n ʒɛntili bin din kama nyɛ zaɣi vakahili ka nuchee baŋ pa o luɣuli zuɣu ka fulaawaasi bɛ ŋman bihini n tamya

So daa zuɣu paɣasara anahi nyɛla bin chɛna yino nyɛla ŋun bi kpabi bia ka ka bibaata nyɛ bin kpabi bia paɣa yino nyɛla ŋun woligi yɛ liiga ʒiɛhi ka gbubi anbirala o nuuni ka ʒi gbambila din nyɛ zaɣ dozim o zuɣu ni paɣa nyɛla ŋun ʒi kpalaŋa ka yɛ liiga zaɣ nuɣso

Gbansabila bihi nyɛla bin niŋ suhupiɛlli n la lamusi n yiɣi goɣi gbanpiɛlli paɣasaribila ŋun kpa ninkpara sabila ka chɛ n yɛ liiga piɛlli ka fui ka chɛ o bobga gbansabili bia ŋun nyɛ bia yino nyɛla ŋun yɛ liiga boɣa waɣala din nyɛ zaɣ ʒiɛ ka bi piri namda

Palli zuɣu sarati laati pool nim nyɛla din saya ka kpukpali tihi ti pahi yili waɣala nim nyɛ din bɛ palli ŋo zuɣu loori sabinli nyɛla din ʒɛya ka di punu yooi yɛliya chɛchɛ buɣum nyɛla din lu palli ŋo zuɣu n doya ka paɣa nyɛ ŋun ʒiya ka bibil pa o naba zuɣu ka paɣa ŋo kumdi kuhugu yɛŋyɛŋ